Muuyuni mbuka wa nakanena omuna iinima oyindji to vulu okuyi ninga uuna wuna oshimaliwa nena ngele kunasha oshimaliwa ito vulu oku pondolasha. Omuntu ongweye ike mwene to vulu oku yapo nomikalo dha yoolokathana nkene twiimonene oshimaliwa shoka, opo ike wu vule oku etapo sha nenge oku pondolasha.

Kehe pamwe nenge kehe mokakokololo MoNamibia otamu adhika oositola nenge oongeshefa, dha totwa po kaanangeshefa, nelalakano lyokugandja shoka sha pumbiwa kaakwashigwana, yo aanangeshefa yi imonene iiyemo yawo mbyoka taya vulu okulongitha moompumbwe dhawo.

Monalenale ookuku okwali ngaa to adha aantu ta yali iikulya yawo nenge iiyumbululwa noomwihwa dhawo ndele otaya lile ike pevi nenge omaulalelo otaya lile ike pevi mpo opo ashike ya kuutumba po kamuli nawa otayavulu okulikila po. Uuyuni nduno sho tawu ende wuuka komeho ,ehumo komeho shi lyeya , okwalongwa iitaafula niipundi yokulila aantu.

Poompito dhimwe oshimaliwa ohashi kala sha pumbiwa noonkondo. Omuntu ngele owa pumbwa oshimaliwa ongoye ike to mono kutya oto ya po nasho nomikalo dhili ngiini. Oto vulu oku longa nuudhiginini ndele e to mono ondjambi yoye, nenge oto vulu oku tameka ongeshefa yoye ndele e to itula mo, nenge owuna ongeshefa e to itula mo opo wu mone oshimaliwa.

Konyala kehe omuntu monkalamwenyo okwa pumbwa oshimaliwa . Oshimaliwa ohashi monika momikalo odhindji dha yoolokathana. Omuntu yemwene oye ta tokola kutya oya longo shike nomukalo guni teya po nago nelalakano iimonene oshimaliwa , a vule okwiikwathela yemwene ye a kwathele mboka ye li popepi naye .

Ngele omuntu wa hala oshimaliwa oto vulu okulonga nuudhiginini , nenge omuntu ngoye mwene oto vulu okuya po toya po nomikalo dhoye dha yoolokathana kutya oto ningi po shini po opo wu mone oshimaliwa. Mboka ye na oondjambi komwedhi ohaya longo e ta ya mono oshimaliwa shawo. Mboka ye na oongeshefa ohayi itula moongeshefa dhawo nongele ku na sho to vulu okutameka nongeshefa nelalakano wi imonene oshimaliwa.

Ngaashi nana pena iimaliwa mbyoka yomafo showo puna iimaliwa iikukutu ,iimaliwa mbika iikukutu nayo ohayi landa ike yafa iimaliwa mbiyaka yomafo kapena ngeno kutya iimaliwa yomafo oyo ike hayi vulu okulanda sha ngo wayi mositola wuna iimaliwa yoye iikukutu yagwana nawa otolanda ike keshe shoka wahala.

Monkalamwenyo ya kehe esiku, kehe omuntu okwa pumbwa iimaliwa. Iimaliwa ohayi longithwa moompumbwe odhindji. Iimaliwa oombyoka tovulu okulongitha okulanda kehe shoka wahala. Ngele kuna oshimaliwa ito vulu nande okupondolasha, nongele owayi mostola, shoka wahala ito vulu okushilanda oshoka kunasha oshimaliwa.

Aantu kuuyuni mbwiyaka wonale wookuku aantu shi ya li haya kuutumba pomavi nenge taa kuutumba kiipundi yiiti taya kookolola omandangalati, uuyuni hoka owa za ko paife. Okwa longwa iipundi iiwanawa, mbyoka omuntu ta vulu okukuutumbako ndele oku li megameno ewanawa. Okukuutumba pomavi ngaashi nale oto vulu okulikila po.

Omahala ogendji otapu adhika oongeshefa, yaanangeshefa nenge yotumba nelalakano lyokugandja iipumbiwa mbyoka hayi kala yapumbiwa kaakwashigwana, ohayi adhika nee meesitola omuntu ngele oweshi hala, otoyi mo nee eto gandja oshimaliwa eto zimo noshipumbiwa shoye shoka wahala.

Oongeshefa moshilongo shetu odhi li mo odhindji. Konyala kehe mpa to ende ot kala ino adha po ongeshefa. Komikunda nomoondoolopa osho wo miilando, ohamu adhika oongeshefa. Oongeshefa ndhika odha totwa po kaanangeshefa nelalakano lyoku gandja noku tula po shoka sha pumbiwa kaakwashigwagana, yo aanangeshefa taya imonenene mo iimaliwa yawo.

Moonkalamwenyo ndjika ya kehe esiku otu li monkalamwenyo muka mwapumbiwa oshimaliwa noonkondo. Oshimaliwa oho vulu nee oku shimona una wa longa ndele tomono ondjambi nenge wu na nande ongeshefa nenge ngaa momikalo odhindji. Oshimaliwa oshapumbiwa nonkene ngele ku na oshimaliwa ito vulu noku landa oshinima shontumba nenge ngele wa yi mositola shoka wa hala itozi mo nasho oshoka kuna iimaliwa.

Ngaashi naana puna iitaafula niipundi yimwe yalongwa miitenda oshowo pena iipundi yimwe niitaafula yalongwa miiti, opena ishewe omiti dhontumba hadhikuthwa opo dhikaninge iipundi niitaafula yo yiwape oku landithwa

Uuyuni showuli wuuka komeho ehumokomeho sholili olindji nolyaa ndjakana kehe pamwe, monena otaku longwa niipundi yokukuutumba, omukalo ngwiyaka gwali ko nale gwaantu haya kuutumba pomavi shali shana uundjolowele ogwa zapo paife.

Iimaliwa ohayi monika momikalo dha yoolokathana. Aanangeshefa mboka ye na oongeshefa ohaa vulu okulanditha iilandithomwa yawo kaalandi, e taa mono oshimaliwa shomondjato, nenge omuntu ota vulu okulonga nuudhiginini e ta mono ondjambi ye yokomwedhi.

Moshilongo shetu konyala kehe pehala to ende, ito kala ino adha po naana oongeshefa. Oongeshefa dhika ohadhi kala tadhi landitha iinima ayihe, mwa kwatelwa iipumbiwa ya kehe esiku, nenge nditye iinima mbyoka hayi pumbiwa monkalamweyo ya kehesiku, mbyoka hayi longithwa unene kaantu.

Monkalamwenyo ndjika ya kehe esiku omuntu okwa pumbwa oshimaliwa. Omuntu ongweye nee mwene to tokola kutya oshimaliwa oto shi I monene nomukalo guli ngiini? Oto longo niidhiginini ndee to mono ondjambi yoye nenge otwii tula mo mongeshefa yoye ngele owuna nale ongoye Ike mwene to tokola kutya oto ningi ngiini.

Kooha nooha nenge kehe moka kololo ko moshilongo shetu sha Namibia otamu adhika oositola dha yoolokathana, ndhoka hadhi landitha iinima oyindji kuza ngaa kiipumbiwa yetu yesiku kehe nosho tuu, oombete, iikulya niikutu, kehe shimwe omo tashi adhika moositola mo. Ohayi landithwa kaanangeshefa nelalakano lyo kwiimonena mo oshimaliwa.

Komikunda opu na ehala ndyoka hali thikile aayenda, ndyoka hali thikile ngaa aantu mboka kaye shi yomegumbo hali ithanwa oshinyanga, oshowo momagumbo gomoondoolopa na mo ohamu adhika ehala limwe lyontumba ndyoka hali thikile aantu mbono kaaye shi yomegumbo moka.

Uuyuni nande owuhume komeho shithike peni kapena nande ompito yimwe tapu adhika kutya oshimaliwa inashi pumbiwa. Oshimaliwa osha pumbiwa monkalamwenyo yakehe esiku nomuntu ota vulu okuya po nomikalo dhayooloka, opo imonene oshimaliwa iikwathe moompumbwe dhe ye akwathe wo nayakwawo.

Muuyuni wongashingeyi oshimaliwa osho shili tashi dhana onkandangala onene. Nuuna omuntu kena oshimaliwa ndele okuna shi ahala konyala iteshi mono naanaa, molwaashoka oshimaliwa osho ike. Oshimaliwa otovulu okushimonena moompito odhindji , otovulu okulonga nuudhiginini etomono ondjambi yoye ngoye otovulu okuninga nande ongeshefa yoye.

Moshilongo shetu ohamu adhika oositola dha yoolokathana. Otu na oositola ndhoka hadhi adhika iipumbiwa yakehe esiku, noositola dhiikutu niikulya. Moositola dhimwe oto adha mo mu na iikunwa, omahini nosho tuu.

Kehe oshilongo oshi na ngaa iimaliwa yasho, shi na iimaliwa ya shangwa edhina lyawo. Opu na oodola dhaNamibia. Mbika oyo iimaliwa ya kala ko nale, molwashoka ngaashi moomvula ndhika Namibia okwa lundulula iimaliwa ye yomafo niikukutu.

Ngele owa hala oshimaliwa oto vulu okuya po nomikalo odhindji dha yoolokathana opo ashike wu mone oshimaliwa . Oto vulu okutameka ongeshefa yoye. Oto vulu okulonga nuudhigini wi itula mo eto mono ondjambi yoye yokomwedhi. Tayi vulu oku ku kwathela moompumbwe dhoye dha kehe esiku.

Ngele omuntu owu na shoka wa hala okwiilikolela monkalamwenyo yoye ya kehe esiku, nena owu na okulonga nuudhiginini opo wu mone oshimaliwa, ngoye wu vule okulanda nenge okumona shoka wa hala. Ngele ino longa nuudhiginini, nena ito mono kehe shoka wa hala.

Ngaashi nana pena oositola ndhoka hadhi landitha iikulya niikutu. Opena oositola dhimwe hadhi landitha iipumbiwa nenge tutye oompumbwe dha kehe siku ngaashi omagadhi , omagadhi gokugwaya noothewa. Ohadhi adhika nee moositola odhindji moshilongo shetu.

Opu na oompito dha yoolokathana moka omuntu ta vulu okulonga nenge okumona oshimaliwa. Ngele omunangeshefa ota vulu okuhumitha komeho ongeshefa ye neitule mo, a mone oshimaliwa. Oshimaliwa osha pumbiwa monkalamwenyo yetu ya kehe esiku, oshoka ngele ku na oshimaliwa ito vulu naanaa okupondola shoka wa hala.

Ngele owa hala oshimaliwa oto vulu okukonga omikalo dha yoolokathana opo umone oshimaliwa, molwashoka oshimaliwa oshapumbiwa monkalamwenyo ndjika ya kehe esiku nenge muuyuni mbuka wonena, kehe shoka wa hala oku ninga nenge kehe shoka oto vulu ike oku shi mona uuna wa longa nuudhiginini nenge uuna wu na oshimaliwa.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho nehumokomeho sho tali ningi olindji aapangeli oyeli taya pangele omahala nenge ookwapungulilo moka tovulu oku tula iinima yoye notayi kala yili megameno.

Aantu kuuyuni mbwiyaka wonale sho ya li haya kuutumba pomavi, uuyuni owa tembuka po thiluthilu. Pomavi kapwa li pu na uundjolowele, oshoka owa li to vulu okulikila po nande okoshitondoki shimwe. Okwa longwa iipundi yopashinanena hoka to vulu okukuutumba ko e to kala wu uvite nawa.

Opena omahala gamwe gaandjuka ngoka haga kala taga landithwa iipumbiwa yakehe esiku noshitya shimwe ohakutiwa omatala. Momatala ohamu adhika ne iinima oyindji yayoolokathana na ngele omuntu okuna sho ahala otavulu okuhadha eti imoneneko shoka ahala.

Nalenale ookuku oyali ngaa haya vulu okulongitha omikalo dha yoolokathana opo yi imonene iinima. Taya vulu nando okugandja po nando oshinima taya vulu nando yi itaambathane nande omongwa ye ta pewa osuuka. Ndele muuyuni wopaife oshinima shili ngaaka oshili naanaa sha pumba. Ngele owuna shi wa hala owuna oku kala wuna oshimaliwa opo ihe wu mone kehe shoka wa hala.

Iimaliwa sho yili moshilongo shetu nomuyuuni awuhe kayili mo ashike yomafo, okuna wo iimaliwa iikukutu yo ayihe oya simana noyina ongushu yi thike pamwe, yo ayihe ohayi vulu oku landa ngele owayi nayo mositola nenge wuna shi wahala okushi longitha ayihe otayi vulu oku longa nawa shi thike pamwe.

Konyala kehe pamwe moshilongo shetu itokala naana ino adhapo ongeshefa Gandja iipumbiwa mbyoka yapumbiwa kaakwashigwana nakwashigwana ohayayiko nduno uuna yena oshimaliwa.

Moshilongo shetu kehe pamwe mpoka pu na aantu ito kala inoo adha po ongeshefa. Moongeshefa moka ohamu landithwa oyindji ya yoolokathana ngaashi iipumbiwa yesiku kehe, omalovu niikulya. Omuntu ngele owu na oshimaliwa oto yi mo owala e to ka tala mo shoka wa hala.

Muuyunj waNakanena, ito adha mo we aantu taya kuutumba kiipundi ya fa mbyoka kwali hayi longithwa kookuku yetu yonale, ngaashi andola iipundi yiiti nenge mbyoka hayi lulumike omuntu uuna a kuutumba. Mopaife okwa longwa iipundi iiwanawa, mbyoka ihayi etele omuntu uululume washa uuna a kuutumba.

Aanangeshefa oyatoto noku tula oongeshefa kehe pamwe nelalakano lyokulanditha iilandithomwa mbyoka yapumbiwa koshigwana yo yiimonene mo woo iiyemo. Iiyemo mbika ohaye yi longitha momikalo dhayoolokathana okukwathela omaluvalo gawo, okwiikwatha yoyene nosho tuu.

Monkalathano ya kehe esiku omwa pumbiwa tuu oshimaliwa, onkene kehe pamwe ngaashi unene moositola nomoombanga kehe esiku ohamu kala tamu inyenge oahimaliwa. Aantu taya taambathana iimaliwa taya vulu oku ipa nadno oshendja nenge aantu taya taambathana iimaliwa taya landa iinima yawo mbyoka ya hala.

Konyala oshimaliwa oshapumbiwa monkalamwenyo yakehe esiku ,nomuntu ngele kuna oshimaliwa unene ihavulu naana oku pondolasha . Ihavulu naana nande okukala amona shoka ahala molwaashoka kehe shoka omuntu ahala okuninga oteshi mono ike okupitila moshimaliwa .

Konyala kehe pamwe moshilongo shetu, ito kala inwaa dhapo ongeshefa kutya okomikunda omondoolopa ,omuna oongeshefa dhoka dha totwa kaanangeshefa nelalakano aanangeshefa ya landithe, yo aakwashigwana ya lande nenge kehe ngoka a hala shoka tashi landithwa komunangeshefa a lande, ye omunangeshefa tii monene mo iimaliwa nenge nditye iiyemo.

Oositola dhimwe ohadhi landitha iikutu, iikulya osho wo iinima yimwe ngaa. Opuna nee ositola dhimwe hadhi landitha iipumbiwa yesiku kehe ngaashi oothewa nomagadhi, oothewa dhokuyoga osho wo iinima ngaa iipumbiwa yesiku kehe.

Pomahala gayoolokathana nenge tushe kehe ike mpa to ende itovulu unene mondoolopa, unene nokomikunda, oku na oositola, oongeshefa dhatulwapo kaanangeshefa nelalakano lyo ku gandja nenge lyo ku landitha iipumbiwa mbyoka ha yi pumbiwa kaantu esiku kehe.

Onkalamwenyo yakehe esiku nenge nditye muuyuni wanakanena, oshimaliwa osho shili tashi dhana onkandangala onene. Oshimaliwa ohashi monika nee momikalo dhayoolokathana, otovulu okukala tolanditha wuna ongeshefa yoye nenge ngaa tovulu okulonga ndele tomono ondjambi.

Monkalamwenyo ya kehe esiku, kehe omuntu okwa pumbwa oshimaliwa. Omuntu ye mwene oye nee ta tokola kutya oshimaliwa she oteya po nasho nomukalo guli ngiini. Aanangeshefa ohaya longo nuudhiginini opo yi imonene iimaliwa yawo mbyoka taa vulu okulongitha moompumbwe dhawo dha kehe siku okukwathela omaluvalo gawo nosho tuu.

Nande nee pe na oongeshefa hoka hadhi landitha iinima, opu na oongeshefa dhimwe ndhiya ka hadhi ithanwa taku tiwa omatala. Momatala na mo ohamu adhika iinima mbyoka ya pumbiwa. Momatala na mo oto mono mo ike kehe shoka wa hala. Shampa ashike wu na oshimaliwa, ndele to yi momatala oto zi mo owala naa shoka wa hala ngaashi naanaa moositla.

Ehumokomeho oli li lye tu etela iinima oyindji moka mwa kwatelwa niipundi yokukuutumba. Nale nenge ndi tye ookuku monakuziwa aantu oya li owala haya kuutumba pomavi. Mpoka taya vulu okulikila po nokiinima iikwatondoki, iinima mbi tayi tondoka pevi, ndele paife ehumokomeho sho lye ya kapu na we iinima yi li ngaaka.